hach wonttan nu biitan naa'antto xekka sintaara kaaletiya eratetta aawati tamaaretussi mulebaa kuntana giidi qaalaa gelidoogaa be'in tana keehi lo'iis.

Nu biittan hanno gakkanaashin meto gididi de"iyabayi dumma dumma luxetta keettatun luxanchchatussi koshshiya maxaafata kunttennaagee keehippe daruwa yiilloyiyaba.

Hagaappe adhdhida wodetun woyde ambbaan kaamiya daafay gakkidi daro asaa woriddogaa wolaytta wogetay erissis. Yaataagaa be'ada keehippe daruwa yilootaada agaas.

Issi wodalla na'ay daro koskkiyaan bayzziyoo miishshata shaammidi soo yiidi de'ees. yaatiyaagaa issi bitanee deemmidi hagee ayssee yaagidi oychchin hagaa baaso oottada a doommada zal"ana yaagidi awu odiidi de'ees.

nu heeran issi mino goshshanchchay de'iyaagee miniddi ootidoogappe denddidaagan kattaa katta bolla dooridinne keehippe daruwaa durettidi diyaaga be'ada keehippe daruwaa ufayttadanne oosoy bonchchissiyooga erada aggaas.

Issi arisanne ordde bittanee karetta suriya gixxidi karetta cammaa wottidi bootta shurabiyaa maayidaagee odibessa sinttan eqidi aybbakko odidi de'ees.I odiyode daro asay eqqidi ezzigiidi de'oosona.

Issi karetta suriyaa giixxidi bootta shuraabiyaa maayida issi adussa wodalla na'ay kaamiyaappe wol"idi dee"ishin issi woogga i oyqqi uttido silkkee kushshiyaappe sa'an wodhdhiis. He wodhidaagaa giigassana giidi ekkidi biidi de'ees.